Merci Maguette Faye Maguette Mbaye maxey daknang cant ne daknang remerciement fe gidma a Pape Made directeur Radio Ndefleng kene layoona a jega solo trop. Parce que o ɗeetanga ke na layel ñaal nene xaye ñaal na qooxoox o, a qooq xan o sut ,sutkiro o kaynaak oxe sutkiro oxe na reboiser a sutkiro oxe andona yee kaa fi'aa compose sutkiro oxe andna yee ka and ax a duufan .A qooq ale yit pour ta ñong a jirñaa a in a paax paax a paax comme journée ne xaye ten waagno lalit parce que ciriñ mayu lalta xaye . Ka andoona yee a ɓaata xooxoox we doole lanq ke ke moƴna teen xaye il faut i nqaƴ produit chimique produit chimique. Kaa ref ka andoona yee ndiiki, ndiiki yo ndaa a ci'angang xarɓaxay xaye xan a yaqanong ñaar fukk o feet parce que a waagango at jir, a waagang o a arrière, a waagango at, a yaqanong o qol. Nda produit locale fe fo fumée locale fe ten refu ka andoona yee ten waru o damta in bo i andiran ndaa i andatan parce que ndaxar ne refangeerna no ten jegu émission ne xaye Nqayoox ten jegu émission ne xaye Ful ten jegu émission ne xaye to taxar kene fop o kiin o kiin a waaga lay ee andiim o njiriñ onqe ndqa xaye foogaam ale ɓaak le gefe fop a anda o njiriñ nqayoox oxe fop a anda o njiriñun fop a anda o njiriñ nquɗ saas sax a ɓekanoyo kam fe xaye . I kaaga ta jeg solo lool.

Kaaga moom o layangaan um jaɓ yaam xaye mi' ɓogu pis anda yee koy ɓogoogangaayo o faam soo ɓogogaayo ngeelem ka ɗom yaam ino ke yaqatna in ka i mbug fonctionnaire so mbug gaynaak . So mbug xooxoox so waagee o yoon moom so o ɗetangaan koy fonctionnaire oxey jaɓata oxey jaɓata mbaadoole ne a jaɓata ngaynaak ne vraiment a jaɓata fop bo nges ne mi' xesu mbog pises . So o kiin xalat in o feet a tuup roog fe deɓanga o feet mi' na dufikkaa ndaa koy kaaga fop koy xalat i mbi'ka ndet journée ka andoona yee ka i ɓaqanan na xa qol axe ndet journée comme ka xa éleve axe nee njanga Dimanche . Nangee njanga Samedi yo journée kene kaam programmer a den da njala xa qol axe avant fi' semaine ne faaga journée ɗik kene fat i teala teen o retanga mois de Mars o commencer celel kaam mbind bo juin fadaa. Xan xa elew axe par dimanche samedi kene xan a mbaag o njalanong ne bugoona ndaa o moofanga moof xaye koy xaye rek ke o elew ka janga nangee jalaa koo retka bo de yen na kamb o yen na kamb peut etre xan o elew oxe ret ba jeg moyen fa andoona yee ka laamitkan pour o damtel no cang ale. To waagkiro jeg kaaga, kaaga o elew olu ga'oona men xaye ka damtel ba suur elew o leŋ waagee ɓis xooxum kene yit maxey xeɗaa o fog seereer ole i sorale kene fat i njeg xa ɓiy axe mbi'aa den xa talibé yo. Boo i mbi'aa dene den moƴu inoyo ndaa xaye nama yala baal xaye o ɓeef a jegatanga BFEEM sax o fi'in o Toubab ee ten moƴaxam kene wiin we tegiran senoyo ku moƴna arriere a in refu kene njaɓatee ngaynaak oyo, njaɓatee a qooq oyo to ngaynaak we reta xaƴa qooq . A qooq waagee ret a xaƴa cang oxu ga'oona men ta ref bachelier xaye a qooq ala mbind suurnun yaam ke neem layang kaam and ten tig kaam ɓeer teen ka jeg wa andoona yee ka nde'u xa teɓandong oyo mi' xooxoogu damta den. O kendes na, o kendes na, o kendes na baya da mbaagka tig oyo kene yit fat i sorale'an ino fog seereer ole keem tegankang teen koy mi' comme lem taxar ke na mbi'aa a tos ka may, Ngeer e nquƭ ten refu ngeer na sereer nar a faaxa ka yaqaa tos nama layel.

Pis ke,

AA tracteur moƴee na xa qol axe in tracteur yaal moyens ten laemtun o jeganga moyen koy waag o jeg fumier fa motu waag o lancer in a tracteur ale gara jiqtin a faaxa . Ndaa lang ɓor ɓor ke o jiqtangaan a tracteur lang ke moƴna o maasa lang ala ta sutoodkang took o dufangan waagiro jeg taaga dara ten taxu a tracteur ake tamit fat i moytuwaa den o yaal moyen ten naa jaltaa tracteur me ta refna pis ke ku da mbi'naayo fat i nqendana cugal ke pind ke ɓisan na xa qol axa pambe ke i leelaa ɓisan na xa qol axa, a cek ake sax i leelaa ɓisa naxa qola xa mbalit na leelaa ɓisa na xa qol axa kaaga xupu interet xaye . O xotma tracteur ta labourer o qolof a jiqtin to jegkiro ka yipoona taaga bu boba njom soom a ɓaatkang to ke rabidka a tracteur ale foogaam ale a jara xa saqu xa ɗak maalo i ten taxu kene yit maxey fogaa xoyaa den o fog seereer ole yaam mi' fi'aam teste fe. Mi' a jega ma andoona yee kaam fi'in tracteur mene fi'inum tracteur i ndaa me fi'eerma tracteur fañ o yip ten dara nak pour o gestu pour o wiƴaqulu daal ko moƴna faax me fi' ma tracteur ale sutee tus ndaa me fi'eerma a tracteur ale a suta ten taxu yit kene yit maxey ñaxaa den ba wiin we nannat a tracteur rek. EE a tracteur a tracteur a tracteur a qooq taxee ta inu a tracteur maalo a moƴ faax no lanq in keeke i a qooq maalo fo o buganga duuf xaal labourer i a tracteur moom it xaƴkinum. Yaam xaye o fadanga o Sangaye xaye comme ceeb o nananga ke lay'uma yee Président Macky Sall e ke i nqooxaq a wqaga jiktin mene o fa'anga xaye xa saaqu ceeb axa nqooxeena a waa ndime a ndime a ndime so o jawangan jaw maalo fene Toubab oxe jikwa . Kaa guutatir lool bo me ta refna ka xoyel téléphone e jikwaam o saaqu maalo jikwaam o saaqu malo bo wiin we a demander a sax i njegkee ax .

II me ta ref na engrais chimique o yipangan ma andoona yee jegee a tos soom to jegee a tos to engrais chimique fe dong yipo maaga so maana o dosin me dosan na waagka ten na moƴka jeg rendement engrais chimique ke inuna. Me jegoona a tos so ɓatin engtrais chimique kaaga maaga doole fe inooraa, ndaa a refanga kaa soɓ ee fi'iro kaaga engrais chimique bo a tos aale ten xupu rendement to a tos ale deux ans trois ans ñetti at bo ñeeti at kaa refaa maaga. Ndaa engrais chimique fe ndiiki fo ndiiki xan a arong rendement ndiiki fo ndiiki ndaa maaga deyu yit roog fe deɓanga a faganda ande a tos ale koy ten xupu bo to in sax engrais chimique o mat jegkatiim xam xam ten yaam ga i mbañtel o ten. In CARETAS i njalta depuis quatre ans foogaam ale cinq ans ren in prix metre ne fe mbi'aa oxu andoona yee foga ta sax o atanga engrais chimique o éliminer el fogkatiro bo a respecter an atkiro engrais chimique atkiro produit chimique. Oxay ataa in o njiriñ onqa andoona yee o fadanga in quatre tonne ribas soom a jegatu quatre tonne <hesitation> patas i pomme de terre me ta refna owey évaluer a tamate fe oxey fagiidaa. Parce que a paan a paan tamate oxe fi'na fi' récolte a paan o gar pese récolter a paan o gar pese o rècolte soble o gar pese tang kene owey inventaire a kene ba and poids um nam a refu to ben engrais chimique retee taaga to pomme de terre ake o gekangaan a waa jeg deux deux mois trois mois to jegkee probleme. Ndaa a refanga ka jegna engrais chimique un mois ta commencer a yaqu fo' wo' engrais chimique moom i andatiran and ka i bañtatel o ten bo ndiik waagkatiim o goɗ no xam a xam fagaa yaam ke fañte'oona..

Bo ndiik a ref kaaga o gestooxa ka ngestuwin ba ande engrais chimique fe oxey loraa wiin we a xijlaa den kaaga taxu CARETAS a lay ee wu i njaltaa ka i mbug o wod a ref maaga to o kiin waagee bug o wod koy so ñaamaa engrais chimique waagee, waagee ne ta fi'aa ndaxar ne a ñofnin maak nene fi'aa kamof a yo'nang. Soo mi' fene maliraam, maliraam, malatee gendes, malatee gendes ten taxu coter o wod ole moom il faut i mbuganga mbod fat i mbi'aa bo xan o jeg a tos, xan o jeg rendement "xan o jeg wergu yaram i bo engrais chimique moom ka i éliminer in o Sangaye.

Waaw no ke waagonga lay no kaaga ka reboiser a taxar no saas kene naa o yara den da maakooyo yaam saas xarɓaxay no qol rek o jegangan presque seereer kaa layoogu yee jega xa paam xarɓaxay a aareer kaaga waa alimenter. Xa o faam o aareer mbaa o jeg saas xaɓaxay a waa layel ee jega ndap xa paraga naxaq ndiiki koy no kene koy i ndefatu ka i aaraa saas ke ka i ndosaayo .Ka i mbi'aa yi compose xot xa naak kene xot pooƭ ke o jeg nga o gas a semb a yaaju teglante waaɗ fumier yip waaɗ xa qoƥ taxar niim yip so rose'an chaque jour bo un mois o ndeet o wolbati'in un mois te ɓel. O buf ɓis no qol la ɓato fiN nand naaga ,o fi'angaan campagne ne waaga ƴiiɗ ne waaga jeg ten trois campagne o qol le xan a xet to mu ta deyna yo a waa garantie o qol le cinq ans andoona yee ku xooxoona taaga o jeg rendement to jegkiro engrais chimique. Kene maxey faaxtan o fog seereer we da ndam ten ndaa in koy ke yaqna in technicien ke ga ataa xam xam fa riche u a o moof no yook bug o jefandikoor xam xam faaga waagee ref il faut que o ret sur le terrain fi' ne da laytuna. O jeg ne da laytuna yo kene maxey layan fog seereer bo a ngaratanga ku da layna in to ta jeg o njiriñ in fop fat i ndam taaga yo xa ɓiy axe inu yo yaay ke inu yo rew we inu yo i ndet no qol a yo njal o qol la parce que :far radio Fatick wetanwa o xiid ole ta weta ka lay'u yee wiin xarɓaxay no roon ole o kiin o leŋ no qol la e interet jegkee meen, doole jegkee meen, o jot jegkee meen, o wod jegkee meen it. Parce que o riiga xa ɓiy xarɓaxay bug o jalanaa den wo dong ande waagkiro o saqin waagino supporter bo ɓaatna o jir . Xan i ngar teen.

II ya anda ye o kiin moom xooxum rek a andu no keem layaa den ndaa ande mi' pépiniériste refum ndaa o ɓees onqe jegna ñetti at o rim ndaxar nu cooxanoona ta duufango ten parce que lu waay diw o tam defkoy niro ta lingey def ke o fi'aa bo ref o maad. O waasangiran o xon na maad i fop a mbi'ooganga nene o ɓiy no ku refoona o ɓiy chauffeur ande nangee jangaa apprentit ɓiy chauffeur nangea jangaa apprenti kan nqesa nqes rek ta ƴufnaa . O ɓiy no qooxoox nangee jangaa a qooq ,o ɓiy no yaal pisit nangee janga a conduire kan nqesa nqes rek tq fi' ndaa comme ke layonga rek ten bugu yaq saax le o ɓeef a xesanga jang ba jeg BFEM a fi' o Toubab a moƴong bukatino numtiid sur le terrain. II mi' koy kaam lay me xa ɓees axe moƴna moƴo newooyo keem jalaa den moƴata mbaag o tenoyo. O kiin o kiin no ke o jalaa ten o ñoowa a buga a kaye fat a jal ka andoona yee a jalangiran um rabdo kiin kaaga payaa na den den kaam fi'an a den o kiin o kiin ku o jala nqes a soɓangqam mana um jalta o kiin o kiin ka lqya ye Bab mburu um sut cooɗin deux cent cinquante te jek mburu a ƴutanga koy mais o wacanga aca gari xot ndeer mene fo mana fuur daaɗ lana, duufi kana, soɗi puus kana, rime'i kana, ndaa xan a jeg to xijilkiraam. Yaam a fi'angiran rabid o kiin seereer ke fop fat da njangoyo kene koy jangin xa ɓiy axe ngaynaak, njangna den a qooq so jangna den i tamit .Parce que o sooytanga saax in we moƴna bacheliers xaye a Sangaye we moƴna moƴo Bachelier ama xaye den mbaag'u na qooq ale yo . A qooq yaqanee a cang a qooq yaqanee a cang i we moƴna moƴo bachelier ndef international cadre xaye den mbaag'u in na qooq ale yo a nqooxaayo fa inoyo bo Pape den a ngidma den oyo so a njagaaayo a ndaa ino yo bon nak a qooq a jega importance a paax, a paax, a paaxa paax waaw.

Animaux ke de anda yee moom président yo ndaa a panga fa lay fe méme Niakhar fene meme ndeer Senegal fop président fi'a fo partenaire :far ke France o fi'anga un million fa manquer na o ndik da cooxong naak. Naak naak fo raas raas kene o garanga fo naak le o ñoownin xan o dos o qol le ba ta xet jikoox fosis parce que a jega naak leŋ la refna saax in maxey laamta o kiin faak rek ke naak le dix litres a xota par par ngoon dix litres meew o leŋ olu refna cinq cent. Fefee cinq mille le matin nqes o jeg cinq mille dix mille par jours foogaam ee kaaga xan o waag o o dos o qol le so o ñoow ole xan a yooɓ xan o jikwaa fo siis ole, jikaa maalo ,jikaa diwliin nu ñaamaa to kaaga ma ta ɓax nefere feede faak soom um ge'in a ga . A presque ndiik a dos hectare kaaaga ande o ɗeetangaan naak, pis, fambe, mbaal, xa paam axe da nqaƴaq sax ,a nqaƴaq den no Ƴiiɗ ole sax kaqga fop refee intéret. Parce que a taxa o xumin waaɗa boomb yipan so ku ta andoona yee warino o fi' no yook ɓaxa foofi, yipaa taaga o waagange gas comme a kamb o fi' kene ke lacer in no yook yaam o yaƴangan no njeeñ ne sax njeeñ ne ka perturber an. Ndaa a refanga no njeeñ ne no yook ne koy maaga kaam fi'aa compose fe fa saɗku, fa ɓelu fa andoona yee o yipangaan no qol le a wa jeg fo wo' ñeti at ñem juromi at juroom beeni at to jegkiro problème ka andoona yee manquer aliment a tos kene animaux kene i mbaage ndet nqaƴa den mbaqge ndet a nqaƴa ino yo naak mbaal, pis, fambe waaw kene daal i mbeeran o ñakooyo gaynaak we a teta da ɓisa naak ke Djolof ka yenaayo. <hesitation> A jega wa mbaag no koy ndaa a jega wa mbageerna o waagangaan koy o fi'in ko yoq wa ndaa o waagangiran o fi'aangan o ko arriere a i kene no question ne laamtoona daal waagaxoong o répondre kene.

Coopérative ke coopérative ke a maya roog moƴu a layaayo ndigil a maya mat i. Cooperative lakas ka mbogree yo kaa mbooga kon oyo to mbogee simangol yo ii parce que a jega coopérative ka andoona yee a njega interet yo. Ndaa a jega cooperative ka andoona yee aranger o nand nene mi' aranger o nand nene mi' parce que coopérative ne andoona yee coopérative a pind o a pind a ɓor o rek o retanga fi' nene o retanga fi' nene moof . cooperative naga cooperative ka suta a lal ga nit a a yo in nu ndeef kaga mbi ati din te picit Kaga refu cooperative cooperative ka geenwa yee ndiki oxey kene mi' na cooxka nuun ax ke mi' cooxka nuun xam xam fe njalik yo nu nga'anga um jikin kaaga refu coopérative national. Na andoona yee ta refu cooperative no qooxoox ndaa coopérative na koy ba refna ye kaam gar lalganta rawnita um rawnangang nangam o cooxam nangam so moof no yook ne . Kaa jafeñaa lool, lool, lool ,lool ten taxu um lay ee il faut i ndetata nit cooperative ke ndete ten we andna yee comme we nqupna in xam xam sa ɓeer maana ɓeer mene i mbaxtaan fa den i daal . Jeg ma da mbaritna in oyo, a njeg ma da surinna in oyo; coopérative ke saax le kaa mayooyo so gon le mboguyo ndaa koy mbogee simanqol oyo tq ref comme ne lqytonga ten rek . Coopérative ko in oxa lay ee nene fo nene fo nene a garanga koy um fi'ana nuun nene fo nene fo nene kaaga andum no cooperative. Cooperative ka rabdoogu rawnitoogu ax a cooxta engrais a cooxta comme kena yoona fo ax ndaa cooperative ke ndiiki mbi'atee kaaga. Den ga ngara layonge xan i mbi'anong nene i cooxangang kene o rabid kaana a ƴutoyo taaga cooperative ka yoonoogu fo technicien ta expliquer a wiin we a lalganda den a vraiment maaga o njiriñ coopérative a refu. Ndaa cooperative ke ndiki moom coopérative a bic o to coopérative a bic koy o wagangee a pind <laughs> a waagirang o jiriñ.

II kaaga comme o nanangaan waxtaanes mene ndiki yee da question ne'aa pour affaire ngeera layaam a dene mi' doxatim ngañ ngañ doxatinum ka mboog'u ye a faaxa ndike ka loraa lanq ke kene moƴu moƴo loraa lanq ke . Bo o figwanga xaye ko xaƴa kañ ke maaga baca den yonda naqa ɓora ke ɓis o fi'angaan mene ta lancer una yo ku xooxoona maaga xan a faax to maaskee ren maskee mbaan maaskee mbaanatit. Lanq ke yit Ke moƴna yaqaa den ten refu no tan maak ne passer na engrais ka yooɓu engrais layaxonge ka yaqaa lamq mumeen ke ndef'u meen xa qol axe yit mbiikeeyo so ndiiki koy i ndeta ndet bo engrais faaga jegatee a tos jegatee lanq daaw a meero ñaamneloyo. Ndax a mer o yerneloyo njegatee kaega yaam roog moƴu ye i ngora koy roog a yaaranga i yerange foofi ka i njegoogu probleme lanq ke ka marel ole yo nqeƴatee a tos oyo encore yit i ngijla den toujours toujours yaajateeyo wiin w ga nqup. Population fe ka nqup lanq ke kaqga yit ka ref problème ka andoona yee ten taxu président Abdoulaye Wade a laye fat i mbaƴa qooxaa le hectare leŋ lanq xa ɓeef xa tadaq o teef naak leŋ a waagang o saq to bo mbi'eerna mbaña qoox ale nqendan lanq ke lanq ke me da jofaa fo in ka i tumurankeka tumuranke na den oyo.

Kaaga moom o ɗeetangan coté xaye xaye a jega a tang daal i reboiser a ka farna ay dix xix mille plantes i reboiser an ndaa fo jem ole jangan fop fop fo jemole jangan fop bo instant kene. Owey technicien ke owey ngaraayo pour da mbi' digoyo anti sel fe i kaaga moom andaam ee ku i mbi'aa a watanga rek yaaga a nand nen xam fi'a a waaga jofna in a mbamir a qooq a roka in ndaa dig anti sel fe koy ten manquer u . I mbi'a fa leŋ teen bo oxey cooxta ndaa yit xote fale Fatick bo Sorokh ka yaaj il faut i mbi dig dig dig dig dig ka rokatanga daal i njega yakaar ee a qooq ale a waa moƴo jeg rendement. Coté Ndiemou Sangaye Ndos bo Mbimban bo Sorokh .

II foof le Niakhar ka jeg foof fo xanju ndaa Sangaye moom kam Sangaye moom foof fo fel ɓor i njegu maaga parce que anda ye ma jegna foof fo fel ten waagu at ay quatre tonne pomme de terre to o ɗeetanga pepiniere fa xaye masaala. Foof le doya maaga ndaa koy a fela ndaa doyee yaam kas ke mayeeyo rendement fe waagee fodaful naaga yo population fe ka xup foof le ten refu yee layma mene mais ɓaatana in périmétre rew we mbaag o njalooyo fo kas rew we mbaaf o njal a njegooyo a fi'angaan rek xan a tane maaga. <hesitation>

A felangan koy mexey tagwa nuun nuun fop to remercier a nuun to xeɗa nuun ta jeg programme fa i mbi'na ta moƴo yaaj parce que ku betoonga a waagong mi' kene kaam ko fokatam ten. Ndaa xam xam degantan ten refu ndaxar ne ndaxar a duuftel fo ne ta jirñita fo interet fe te jegna kaaga refu intéret es émission nga ka i mbi'kan koy émission personellement na andoona yee a sinig fop xan da ande . A ndam no ndaxar tig waagaam no ndaxar tig it andaam o njiriñ onqe i mexey gidma fop yakaara fop o simna nam a directeur radio Pape Made mexey gidman yakaaran ten o o kiin o paax o vraiment Ndef Leng a buga a seereer a jofa mbamir yaasam roog a jofnan